Noba banaare la a are ka kaŋa mare bie kyɛ ka ba tuo boma sugele taa ka kaŋa meŋ are a le zutara ka o yuo o noɔre a kyaara bata na naŋ tɔŋ tu taa

DakogI yaga la biŋ ka a dokogri ka a ziiri mine eɛ zeere ka a ziiri mine meŋ e peɛle ka a kogi kaŋ biŋ ka vaare ne kolee a dɔgle zu kyɛ ka a vaare mine meŋ biŋ a kogri ayi kpakyagaŋ poɔ.

Noba la maala pɔŋpiŋ dɔɔ kaŋa na su kpare zeɛ nuwogre a seɛ kuri sɔglaa woge are nyɔge la kuruu taa pɔge kaŋa naŋ su kpare sɔglaa nuŋŋmaara a seɛ mugkuri pilaa meŋ ŋmaara la kuruu.

Lɔɛ yaga la ane nensaalba yaga ka a noba mine be a lɔɔre poɔ a lɔɛ mine eɛ peɛle k'a dɔɔ kaŋ kpɛ zeŋ a lɔɔre poɔ a leɛ kaaraa tokoroo kyɛ su kpare zeɛ ka a nensaalba mine meŋ toore nuwoore kyɛ nyɔge tapolii.

Noba yaga la a be muo poʊ. Ka te bɛre a are a be a zie. Ba mene yɛreɛ baagere kyɛ de lambareka a vogle ba zu poʊ. Ka ba mene meŋ taa baage kyɛ nyoge taa nu a tagra. Kaa noba mene kpe are a teɛ puliŋ

Noba yaga hm a taa felak a teɛ kaa do saa ka kaŋa meŋ taa gane a sɛgre be a gane poɔ ba yaga zie zaa vɔgle la kpawoɔ kyɛ ka ba yaga zie zaa meŋ eŋ nimikyaa.

Noba yaga la tuŋ tu taa ba mine eŋɛɛ nɔwoore ka ba mine su kparre sɔglɔ kyɛ vɔgle kpawoɔ ka ba mine meŋ su kparre peɛle kyɛ vɔgle kpawoɔ ka ba mine de ba nuuri a pɔge ba niŋe.

Yiri ka teere be a yiri puori zaa ka ankorɔ biŋ ka pɔge zeŋ dendɔnoɔreŋ kyɛ de o nu teɛ o noɔre ka vaa are a yiri niŋesogɔ.

Noba bata la are ka ba su kaaya peɛle a eŋ nuwɔɔre ka a e sɔglɔ ka gbama biŋ ba niŋe sɔgɔ magedalee eŋ kyɛ ka ba are kaara kuruu.

Sogyɛre yaga la ka na vɔgle kpogle k,a e sɔgla ka kaayaa yɛ gaŋ gaŋ a teŋɛ ka lɔɛ biŋ a lɔɛ eɛ sɔglɔ ka nensalba be a lɔɛ poɔ.

Die poɔ ka nasadakogre ata a biŋ ka ka puro pare pare a zu ka mine ayi dɔgle taa biŋ teŋɛ ka table biŋ ka ganne pare o zu.

Lɔɛ maaloo zie ka dɔba ne a lɔɛ bebe k,a lɔɛ mine e dɔre ka mine meŋ taa peɛle kyɛ taa zeere k,a fɔba su kparenuwogri naŋ e sɔglaa ka ba de kparoŋ su dɔgle k o yi na bɛnnoo vaare.

Nobɔ yaga ane lɔ sɔglɔ yaga la be a pikyɛ kaa nobɔ su kaaya sɔglɔ kyɛ taa ba zupile ka mine meŋ vɔgli a zupile ka maki zeɛ a kyaare a lɔɔre ka maki namba dɔre meŋ be kaŋa zusogɔ.

Nobɔ banii la ka bata a are lan kɔge a yiri kyɛ kaa ba kyɛlii na ziŋ ka kaŋ ziŋ kyɛ de bie eŋ o gbɛɛ poɔ kyo ko kaara o zu ka kaŋ meŋ ziŋ kyɛ taa kuruu a meŋ kaara.

Niŋsaaba yaga ka porisi teɛ o nu ka pɔge kaŋ naŋ are teɛ o seɛ su kpare zeɛ kyɛ de du zutalaa zeɛ leŋ o zu ka lɔɔ peɛli yaga tɔŋ tu taa.

Dɔɔ goe la a nyɔg sola taa, ka batere tɔŋ tu taa, ka moɔ bebe, ka rɔbare bare dankyin zu ka dɔɔ are kyɛ de o gbɛre a pare bɔtɔ zu.

Dͻbͻ bata la are, ba nyͻgԑԑ bayi nyͻgԑԑ kuruu kyԑ ka a boŋyeni na meŋ are kaara. Ba vͻgele la zupili peԑle. Ka ba eŋ nuwoore, ka ba su kaayaa ka a e bimze kaayazeere.

Gama ne pɛleteri la pare a boma zu ka dɔɔ zeŋ a nyɔge kampuu tēē ne kampuo a de berɛ te pare a gbɛɛ zu ka libie pare a tabuli zu ka bɛŋ pare a gane kaŋ zu.

Kyaaraa poɔ la ka noba yaga ziŋ ka dakoge peɛle bebe ka niŋsaalba ziŋ ka ba mine ziŋ e ba poe a ko taa kaŋa su la kpare sɔglaa kyɛ ziŋ a lere o nuuri.

Kuoro zie ka noba yaga a are ka ba su kparesɔglɔ ne kparepeɛle ka ba mine vɔgle zupilisɔglɔ k,a kūūdaga biŋ ba sensoglesoga ka ba de zupili diikori a pare a daga zu kyɛ ka kaŋ meŋ taa gane a zɛge o nu k,o do saa.

Pɔgeba la zɔɔ kuriwiri ka bibile naŋ su kaaya peɛle k'o zeŋ a kuriwiri zu a pɔgeba kentɛ kyɛ ka a bie kaŋ meŋ zeŋ a puoriŋ k'o le daare kyɛ ka teere yaga bebe ka a pɔge are a puoriŋ.

Dɔbɔ ne pɔge la zeŋ ka kaŋ are dɛgle daŋkyinni kaa pɔgebɔ vaare lambareka pelaa kyɛ su kaaya pɛɛle kaa dɔɔ kaŋ meŋ vɔgle kpawɔɔ a su kpare pelaa kyɛ seɛ kuree gbɛɛ naŋ e wuore a e sɔglaa

Dakogi zenne anuu la biŋ kaa e ziiri kaa dakogi kaŋa meŋ biŋ ka ba de kotɔɔre a pare o zu ka nensaalba enfuune mare dankyini poɔ ka gbeŋe meŋ enfuune mara dankyini.

Karendie ka noba yaga zeŋ ka ba mine are ka kaŋ a sɛgrɛ sɛgre eŋnɛ gbane poɔ ka lɛbie yagle a a gbane ka ba mine taa gbane ane makidalee.

Nensaala enfuomo yaga la k,a nensaala kaŋ do zeŋ wiri zu kyɛ kyaare kataweɛ ka ba mine taa ba peɛmɛ ka gbegni bebe.

Bibiir bata la gaa baa. Ka ba vūū ka ba ɔŋ kõɔ. A kaŋ tarɛɛ booti pelaa, Ka kaŋ mentaa gbogti kuruu. Ka kaŋ meŋ taa gbogti sɔglaa, ka kaŋ su kpardoɔr.

Pɔge la are kõɔ poɔ o seɛ wagyɛ sɔglaa kyɛ su kpare k'o e doɔ k'o vɔgle kpawoɔ k'o taa zumo gɔɔ ne duluŋ ka poole meŋ are a kõɔ poɔ ka a waayɛre mine kyɔgrɔ a kõɔ poɔ.

Pͻgͻ la zeŋe dakogi zu. A su kaaya sͻgelͻ, ka teebole biŋi, ka kͻmpiita pare a o niŋe sogͻ ka kolee meŋ pare o niŋeŋ sogͻ kyԑ ka lͻԑ gaa be tͻͻre a saa bilii bilii lԑ.

Dakogi kuseme ayi la biŋ kaŋa eɛ pelaa ka gama pare o zu ka kolee ne vaare meŋ pare o zu ka kaŋa meŋ e zeɛ ka kapuro pare o zu ka nensaala enfuoni mare daŋkyine zu ka vaare yaŋa a biŋ a dakogro ne yiri kpakyaŋaŋ

Nasaalaa dakogi la a biŋ die poɔ ka kapuro ayi a pare kyɛ ka pɛnzagesɔglaa meŋ pare ka tabol biŋ ka boma pare o zu ka teɛ ne naŋ be orɔbasɔglaa poɔ a biŋ.

Saa poɔ ka bie tuo kenteŋ kyɛ nyɔge cover ka kataweɛ ka noba zeŋ kataweɛ puliŋ ka pɔga mare bie kyɛ taa polythene sɔgelaa kyɛ su kpare sɔgelaa

Noba yaga ba mine vɔgle la kpogli k,a e sɔglɔ ka ba su kaayasɔglɔ ka kaŋ zoro ka kaŋ meŋ teɛŋ o gbɛre kyaare a o na naŋ zoro ka kaŋ meŋ leɛ teɛŋ o nu a nyɔgrɔ.

Neŋ yaga la bamine are la ka ba mine gaŋ ka ba de mirii pare a kuri zu kyɛ ka kaŋ taa a kurɛ sūū pare a kurozu ka lɔɔre yi ŋa duoro meŋ biŋ a be.

Dɔba ane pɔgeba a seɛ wagyɛre ka kaŋ su kparedɔre ka nensaala enfuoni a be a kparoŋ niŋesogɔ ka kaŋa meŋ go a su kparepelaa kyɛ boma ka daare biŋ a niŋesogɔ.

Pɔge ne bibiiri bayi la zeŋ ka a pɔge de o nu tuŋ kaaya kyɛ ka a zukɔɔma e sɔglɔ ka o yuo o noɔre a seɛ wagyɛ sɔglaa ka moɔ yiri a be a pɔge puoriŋ ka kaaya zeere meŋ pare ka bie zeŋ talakpoŋ zu kyɛ teɛ o nuuri ka a do saa.

koɔ poɔ dɔbɔ ne pɔgeba be be kaa dɔbɔ mine yage ba kpareŋ bare kyɛ seɛ kurigbɛŋmaara kaa pɔge kaŋ meŋ are yaare o nuuri kaa do saa ka o su kpareŋ pelaa kyɛ seɛ piito sɔgelaa kaa dɔɔ kaŋ meŋ zeŋ a koɔ poɔ kyɛ teɛ o nu k'o do saa

Noba yaga la ka Nana Akofo Addo are ka ba nyɔge o nu ka o su kpare nuwogri ka a e peɛle kyɛ seɛ kuree k'o e sɔglaa ka o eŋ nimikyaani ka a Gaana kotɔam a be a nige a biŋ ba nige sɔga.

Lɔɛɛ ne nensaalba la. A lɔɛɛ mine didie vūū. Ka gboe meŋ bebe. Kaa nensaalba sãã bilii bilii lɛ. Ka kaŋ su kpar dɔɔr, ka setɔɔse meŋ bebe.

Noba yaga ka pɔge lee bayi tɔŋ tutaa ka kaŋa de zuure a le eŋ o wogre o naŋ su kyɛ ka kɔkɔlɛɛre be o kɔkɔre ane o nuure kaa dɔɔbo meŋ ka bamine do zeŋ wiiɛ zu ka kaŋ taa o daa ka bamine meŋ su bonpeɛ a taa o gangaa a de dagogle a be a wiire puori.

Noba yaga ka pɔɔbilee bayi araa ba nigeŋ sogɔ a eŋ lɛbie ba eŋa zaa kyɛ teɛ ba gbɛɛ ka a do saa ka ba teɛ ba nuuri meŋ kaa do ka noba yaga are kaaraa pɔge bilee bayi.

Kuuni uuŋ zie ka a dɔba taa sabol ɔŋnɔ ne tɛne ka ba mine go ka ba mine meŋ are deŋdeŋ kyɛ eŋ kpawoore ka teere be a zie yaga ka lɔɛ are ka zie e lige lɛ.

Pɔgɔ la zeŋ dakogo zu a taa soɔ. Ka pelate naŋ dɔgle gbogti zu ka boodeɛ kyeene bebe. Ka gbogti kaŋ naŋ e sɔglaa a biŋ o lamboor, ka kuokyo meŋ biŋ o lamboor, Ka kolpɔɔte naŋ biŋ ka selba paraa a zu.

Noba yaga la zeŋ ka seɛmaa pare ba niŋe sogɔ kaa pɔge ŋmaa seɛmaa a de tere eŋ a koro a teɛ kaa bie nyɔge taa kaa bie kaŋa meŋ nyɔge a seɛmaa taa ka tere kyɛbe

Pɔgebɔ la dɔɔ gyoŋgyoligyo a taa payɛ ka aŋkaar duori ka bɔɔdeɛ meŋ duori pare taabol zu ka komie be gbooti poɔ.

Dawore ŋmɛ zie ka nobɔ yaga dɔbɔ ane pɔɔbɔ ka gbama yaga a pare tebol zu ane bɔlle kaa a nobɔ yaga taa gbama ka nensaala eŋfuone a be a gbama eŋɛŋ.

Karendie ka noba yaga zeŋ ka pɔga naŋ su kpare zeɛ a taa microphone a kyaare o noɔre ka ba mine meŋ zeŋ a taa gbama ka ba mine meŋ zeŋ a taa magedalee

Noba yaga ka a dɔɔ kaŋa seɛ kurisɔglaa a de kparrepelaa le o seɛ a su kpareseɛ ka a dɔɔ kaŋ meŋ de daa a teɛ tɔgle a dɔɔ naŋ zeŋ seɛ.

Noba arɛŋ k,a zie e lige ka kaŋ gbog a gɔ kyɛ taa bɔle a eŋ nuwoɔ a su kaayaa k,a e peɛle ka kaŋa meŋ su kaayasɔglɔ k,o meŋ de teɛŋ o nu.

lɔɛ yaga kyɔge tuure taa ka nensalba yaga a be a zie a lɔɛ mine ēē peɛle ka pole a are ka yi soŋkosoŋko a are tobɔ lɛɛ ka noba yaga a e bilibili lɛɛ a bebe.

Polisiri la a tuŋ tutaa a su kaayasɔglɔ a vɔgle kpawoɔ ka a e sɔglɔ ka ba eŋ ba nɔwoore ka dɔɔ kaŋ meŋ naŋ su kparepelaa a kyɛ seɛ kuri sɔglaa ka ba nyɔge o puoriŋ.

Dakogro yaga la biŋ ka kaporo pare a dakogi mine zu ka woɔre biŋ ka pɛnzage zeɛ pare ka a dakogi kaŋ taa bonsɔg ai ka dakogi kaŋ e sɔglaa ka kaporo pare o zu.

Nensalba naŋ de kpankpalema yagle yagle ba vɔgle la zoore zupile k,a e peɛle kyɛ taa sɔglɔ ka ba taa a zoɛ ka ba mine zɛge ba dangbals k,a do saa.

Dɔbɔ ane pɔgeba ane bibiiri be kõɔ poɔ ka ba mine do zeŋ a kõɔ zusɔgɔ poɔ ka yie meŋ nyɛ dɔzɔŋ ka a pãã are a kõɔ zu sɔgɔ ka teere meŋ are a kõɔ zusɔga ka noba are a teere puliŋ.

Koɔ poɔ ka nensalba bebe ka gboe yaga a yɛ biŋ a dondonli poɔ ka ba mine kyɛnɛ ka mine meŋ be a koɔ poɔ ka bibiiri be a dondonli zu a zeŋ.

Nuba yaga la ka kang su kpare nu wɔgre kuo e sɔglaa ane kuri gbe wɔgre kuo e sɔglaa ka dare a bing ka kang vɔgle zupili kuo waanye bengnuũ vaare ka waayeri bengaã tenga.

Nensaala la a zeŋ a de kabo korɔ kontonlee naŋ are a waa pelaaa yɛrɛ woɔ kyɛ de bone eŋ o toboŋ ka TV meŋ made dankyeniŋ ka nensaala enfuoni be a TV poɔ

Daa poɔ ka noba yaga are ka tebol biŋ ka tewɔma yaga pare o zu ka Gaana filaki pɛne a pare a tebol eŋɛ ka pɛlee biŋ a tebol pulliŋ.

Puoruu die ka noba yaga a are ba sue kaayaa k,a e dɔre ka ba mine meŋ are kyaare taa ka ba mine su kaayasɔglɔ.

Dɔbo bata naŋ tɔɔre kaayaa kaa e dɔre kyɛ ka ba taa koɔ ka ba be wiɛ kaa vaare e sɔglɔ kyɛ ka koɔ a yire.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

Pɔɔba ane dɔbɔ ba la are ka kaŋ seɛ wagyɛ kyɛ de kaŋ le o nyaa a eŋ kɔkɔlɛre kyɛ ka mine be o nuŋ ka dɔɔ are ka a kapore a vɔgle zupili ka a pɔge kaŋ meŋ su kparesɔglaa a eŋ nimikyaani kyɛ seɛ kuree k'o e seɛ.

Pɔgebilii yaga la tɔŋ tu taa a seɛ wagyɛ kyɛ eŋ kɔkɔlɛɛ ba kɔkɔre ane ba zu a eŋ ba nuuri ka dɔba yaga meŋ gaa are kanopi poɔ a zɛge ba zu a kaara.

Paati biiri yaga la a are ka kaŋ yɛre baage a eŋ nimikyaane kyɛ yuo o noɔre ka kaŋa meŋ zɛge gbaŋ k,o do saa ka nensaalba bayi enfuoni be a gbaŋ poɔ ka kaŋ meŋ de Gaana filagi a zɛge k,o do o kɔkɔre seŋ.

Daa poɔ ka noba yaga bebe ba mine zeŋee teŋa kyɛ vɔgele lambareka ka ba mine meŋ le zutaraa ka ba mine made biiri ka kaŋa mine go ka kaŋa meŋ zeŋ kyɛ ka boma beŋ o niŋe poɔ ka o taa bɔtɔ a zeŋ ne

Yi tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ la ka teere yaga be a yie poɔ mine e la soŋkoso ka mine meŋ ba e soŋkoso ka lɔɛ a be sori zu ka nensaalba yaga a kyɛnɛ a sori zu a lɔɛ mine eɛ zeere

Yie yaga la bebe ka mine e sankoso ka mine e peɛle kyɛ kaa zu e ziiri ka teere yaga a bebe ka lɔɛ yaga a toŋ tutaa a lɔɛ mine eɛ peɛle, ka mine e ziiri, ka mine e sɔglɔ, ka mine meŋ yi nyɛ tanpɛloŋ na.

Dɔɔ ane bibiiri ane pɔgɔ ka a dɔɔ zeŋ taa wɔtamɛlo kyɛ ka bie zeŋ o gbɛɛ poɔ k'o vɔgle zupili sɔglaa ka a bibiiri meŋ taa wɔtamɛlo ba mine zue kparoo ba mine meŋ ba zu kpaare.

Nuba yaga la bibilii yaga be la a zie kaba pɛgli magdalee ka pɔg zeng ba sunsuuring sugu a ngmeɛruu nuuri kye ka doɔ kang meng arẽ langni denduri nuori a yuo ɔ nuori.

Poɔli yaga la ka flags yaga a be a poɔlo zu a mene eei bunziiri ka mene meng e peng dɔri ka mene meng e peng peɛle kamini meng e peng sɔglo.

Dɔba la zeŋ bɛnkye zu ka kaŋ su dagakparoŋ kyɛ vɔgle zupilipelaa ka kaŋ meŋ su kparepelaa a de o nu teɛ o noɔreŋ ka bie a biŋ bogri poɔ.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

Bibiiri bata la are ka sɛgoŋ be ba puoriŋ ka dɔɔ zeŋ a de o nuuri pare gane zu ka magedabiliri a pare dakogi zu ka kapoore meŋ pare ka magedalee eŋ ka a bibiiri mine taa a magedalere

Pɔgɔ ne bibiiri bayi ka a pɔge taa ŋmane a tuuro kõɔ ennɛ a bie zu kyɛ ka a zukɔɔma e zɔglaa k'o yuo o noɔre ka a bibii ka bie kaŋ meŋ de o nuuri pɔge o niŋe ka kaŋa meŋ de o nuuri pɔge o noɔre kyɛ ka vaare biŋ kɔge ba.

Gbori naŋ taa nensaaleba a be ne kõɔ poɔ ka ba mine do zeŋ peɛ zu ka wɔɔyare ne poloo a gull ba zu ka ba mine nyɔge a wɔɔyare taa ka pɛnseɛ pare a wɔɔyare zu.

Noba bata la ka kaŋ seɛ kuruu sɔglaa a sue kparre peɛle a zeŋ kureewiree zu ka kaŋ meŋ zoroo ka kaŋ meŋ are dendeŋ kyɛ pɔŋe o niŋee.

Pɔgeba yaga la are a taa bomoɔkaata sɛgre ka kaŋa de boŋ kyaare o noɔre k'o haa o noɔre ka kaŋ meŋ de pɛnzeɛ eŋ o niŋe poɔ ka a ŋmaaroŋ taa seɛ.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

Nuba yaga la arẽ ka kang tee ɔ nu kye su kpare sɔgla a seɛ mgaakuri sɔglaa a di belente a en ɔ kɔkɔre puo ka doɔ kan meng arẽ a de speaker a en ɔ noɔring a kyaare ɔ nɔɔri kye ka ba mene meng taa gan a arẽe.

Noba yaga la a are a su kaayɛ sɔgelɔ kyɛ taa katawiiri kaa e sɔgelɔ ba mine meŋ vɔgele zupeli sɔgelɔ kyɛ ka kûû daga a biŋ ba sonsoŋeleŋ soga kaa flower dɔgele a kûū daga zu

Noba bayi la are ziligruŋ poɔ ba vɔgle la kpogli k,a e peɛle ka ba eŋ walɛnteŋ booti ka kaŋ su kaayaa k,a e zeere ka kaŋ meŋ su kparezeɛ kyɛ seɛ kurisɔglaa.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

Nobɔ yaga la are. Ka ba mene zeŋ. Ba eŋe nowuure. Ka kanga are nyoɔge o nu. Ka popo a bebe biŋ. Ka a bie kang de o nu a paraa popo zu.

Noba yaga la ka wagyɛrre kala iruŋ kala iruŋ zaa a beea zie ka pɔɔ kaŋ are a le zutalaa ka kaŋ meŋ tuo bomma kyɛ taa mine koo nu ka nie su kpare dɔzɔŋ kyɛ kaa kaŋ meŋ tēɛ o nu a pare dakoge zu.

Nuba yaga la arẽ a nyuge kuree, kang zengɛɛ tenga a vɔgli zupili pɛlaa ka kang meng a guo nyugaa a kuru kang ka chain be ɔ nengɛɛ kuo vɔgle zupili pɛlaa kye ka a kuruu kanga waa dɔ zung le.

Baalonsammo zie ka noba yaga zeŋ ka bibiiri bebe ka dɔɔ kaŋ zeŋ a taa boma ka pɔge meŋ nyɔge kolee naŋ pare tabol zu kyɛ k,o le diikosɔglaa ka dɔɔ kaŋ meŋ are moɔ poɔ kyɛ vɔgle zupilisɔglaa.

Teere yaga be la a foto ŋa poɔ ka nensalba yaga a bebe ka ba are a yaare ba gbɛɛ kyɛ e ba kpankpama k,a do saa kaŋa su la kparepelaa a de gangaa eŋ o gbɛkyara poɔ.

Dɔɔ ane pɔŋe naŋ ziŋ lɔroo zu ka ka bie be a pɔŋe gbɛɛ poɔ kaa baa zeɛ doge ba niŋɛ soŋo ka yiri kyeŋse e zeɛ.

Sogyɛ ne polisiri k,a polisiri de ba malfa a seɛ ba seɛ poɔ kyɛ k,a sogyɛ meŋ taa o malfa are pɛgle taa ka ba eŋ nɔwoore kyɛ vɔgle kpawoɔ ka lɔɔpelaa a are a be.

Noba zeŋ tu la taa ka kɔmpeta pare a tabol zu ka dɔɔ kaŋ naŋ su kparepelaa kyɛ seɛ kurisɔglaa a are teɛ o nu.

Noba zeŋɛɛ la ane tiila k,a be ba nimisogɔ ka kaŋ go kyɛ de o nu a pare a tiila zu kyɛ eŋ nimikyaane a le zutala k,o e zeɛ ka kaŋa meŋ su kparepelaa a le zutala k,o e pelaa.

Gama koɔroo zie ka table biŋ ka gan pare o zu ka computer meŋ pare o zu ka dakogziŋmaa biŋ ka ba de kparoŋ a pare a kogo zu.

Noba banaare la ka kaŋ go ka kaŋa su kparezeɛ k,o taa sɔglɔ ka kaŋ meŋ su kparedɔre ka kaŋa su kparsɔglɔ kyɛ ka boma yaga a pare a tabol zu.

Yiri poɔ la ka da kogi somɔmɔ a toŋ tu taa a e peɛle ka kaboard a biŋ ka gama eŋ a ka board te zu ka kobilii paraa a tabol kaŋ zu.

Dɔbɔ bayi ne bibiiri bata la zeŋ boŋ ganaa zu pɔgɔ sue kaaya ka a e peɛle ka bie kaŋa yuo o noɔre kyɛ kaara sazu ka a dɔɔ meŋ yuo o noɔre kyɛ kaara zie kaŋ.

Dakoyaga la biŋ die poɔ ka bompelaa pare a dakogi kaŋa naŋ biŋ a sonsoŋlensoga ka dakozenne ayi a ŋmaa gyile ka bondɔre meŋ pare a dakogi kaŋa naŋ biŋ

Noba ba yaga la ka bayi a la kyaare taa ka kaŋ su kpare dɔre a de kparezeɛ a su dɔgle ka ba zeŋ kogro zu ka kogro waa zeere zeere ka kaŋ meŋ are a leɛ o puori a kyaare dankyini.

Pɔgeba yaga la zeŋ ka ba mine yuo ba noɔre kyɛ ka kɔkɔlɛre be ba kɔkɔreŋ ka mine meŋ be a zu poɔ ka ba taa ŋmama zeŋ ne ka kaŋa teɛ o nu kaa do Saa kyɛ ka o yuo o noɔre

Nensaalaba enfuoni la a pare Gaana filaki zu ka dɔɔta Kwame Nkrumah meŋ enfuoni maŋ are k'o teɛ o nu ka anensaaleba peɛlɛ eelɛ.

Noba yaga la a tu bogi ka bayi taa shovel a ɔŋ tɛne ka kaŋa meŋ taa a shovel ka o ka a daa e zeɛ kyɛ ka o muulo kaara a teŋɛ soga kyɛ seɛ kurigbɛ ŋmaara ka o e sɔglaa.

Nensalba yaga ane wie yaga la k,a wie taa tuori ka nensalba mine do zeŋ a wie zu kyɛ taa ba malfa ka ba mine pɛgle a malfa kyɛ vɔgle zupile ka kaŋ de wagyɛ a vaare.

Nimbatoɔnii la ka o are ssitɔɔ nimi tɔɔriŋ ka kpaa ne boma a be a puoriŋ kyɛ ka noba paŋ de maakurofoni ne kamirahi a ŋmaaroo a kyɛlɛ ko yele yɛlɛ ka poli dɔɔ meŋ a are.

Dɔba ne pogeba ne bibiiri yaga a kyoŋe tu taa a taa laara ka ba mine su kparre doɔre ka ba mine meŋ seɛ maŋkoro sɔgloo ane kɔɔre sɔgloo ka a bibile kaŋ yi wa are o yoŋ tɛŋɛ.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

Noba bata ka bayi taa gbaŋ a yuo ba noɔre ka a dɔɔ kaŋ meŋ naŋ su kparesɔglaa a leɛ o puori a kyaare a noba bayi kyɛ ka dakogri yaga ne kue a biŋ.

Sakubiiri la are tu taa ka ba mine zege ba nuuri ka a du saa ka ba mine meŋ are lere ba nuuri ba puori ka kaŋ eŋ nɔɔtepeɛle kyɛ su kparre nu wogri k'o e peɛle k'o de o nuuri eŋ o puliŋ ka lɔpeɛle meŋ be ba puori ka teere yaga are kyɛ ka sakubiiri yiri meŋ be ba puoriŋ.

Dɔbɔ yaga la zeŋ ka ba mine teɛne ba nuuri ka do saa ka walaasi pare tebol zu ka gbama pareva tebol zu ka ba mine yuo ba nuuri kyɛ su kparresɔglɔ ka kparre peɛle a kparre sɔglɔ poɔ.

Karendie poɔ ka bibiiri yaga zeŋ ka ba mine teɛ teɛ ba nɔɛ ka ba mine meŋ de ba nu pare a kogi zu ka ba mine de ba woore pare kyɛ ka kaŋ meŋ ka ba mine meŋ taa gbama.

kɔg yaga la a beng ka pelete a pare tabul zu ka tewoma be a bɛ kaa gama be a tabul pul ka teɛ arẽ a deɛ pou.

Noba yaga la zeŋ a leɛ ba poe ko taa ba mine vaare la lambareka ka ba mine meŋ su kaaya sɔglɔ kyɛ eŋ nɔwoore ka ba mine meŋ su kaaaya peɛle ka vaare biŋ ba sensoglensogaŋ.

Dɔbɔ ne bibiiri, kaa dɔɔ kaŋ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo, kyɛ ka kolee biŋ o niŋesogɔ, koo kaara teŋɛ, kaa bie kaŋ meŋ seɛ kuri dɔre kyɛ are o ba su kparoo, a nyɔge o toori, ka kaŋ meŋ gbi dumo kyɛ taa gbɛɛ, ka ba mine meŋ zeŋ kyɛ kaaraa dɔɔ.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

Dɔbɔ bayɔpoi la, ka bayi are, ka boŋyeni vuun. Kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ soola zuŋ. Ka ba araa yiri puoriŋ, a yiri pentie dɔre, kyɛ ka ba vɔɔl zupil dɔre meŋ.

Nɔɔteɛ yaga la a beng a mene taa dori ka mene meng taa bung ziiri ka mene meng taa bung sɔglo ka katawei a arẽ a pɔg a nɔɔteɛ mene.

Nobo banaare la ka kaŋa naŋ su kparnuwoge pilaa kyɛ seɛ big sɔglaa naŋ are a yuo o noɔr ka kaŋa meŋ ziŋ zu kpare pilaa kyɛ de nimikyaan a do eŋ o gberaa sɛŋ.

Dowore ŋmɛ ŋmeɛo zie la ka noba yaga are ka ba mine eŋ kpawoore ka na mine meŋ eŋ nɔwoore kyɛ su kpare pelaa ka ba mine meŋ su kaaya sɔglɔ.

Pɔgba la zeng dakogo zung ka tewoma yaga a ngmaa gyiluu kuo yuo ɔ nɔɔri kye kaa pel bilii a pare dakouri zu ka kang meng pare birikyie zu.

Noba yaga la foto ŋa poɔ ka ba pɛgle Kūū daga ka Gaana filagi yɛ mare ka filawa dɔgle a zu ka ba su kaayasɔglɔ kyɛ eŋ nɔwoore a vɔgle zupilisɔglɔ.

Dɔbɔ ane pɔgebɔ ane bibiiri ka a bibiiri mine nyɔge a pɔge kaŋa nu kyɛ yuo ba noɔre ka a bie kaŋ meŋ su kpare zie kyɛ are liri o nuuri ka a dɔɔ kaŋa meŋ do are boŋ zu kyɛ go a kaara o taaba.

pɔgeba bayi ane dɔɔ. Ka teere yaga a bebe. Ka ba nyɔge a teere a vuuni. Ka a pɔgeba bayi su kparoŋ ka a yi nyɛ tevaare kyɛ seɛ kurogbɛwogi.

Laa la biŋ a taa kapala ka zeɛre, zuma ane nɛne a be be ka samaani naŋ waa dɔre a bebe ka a zeɛre waare a kapala zu a e dɔre.

Mwini poɔroo zie la ka nuba yaga arẽ ka lɔɛ beng kaba mene su kpare kaaya peɛle kye di lambarika a vɔgle a eng ba kɔkɔre puo ba mene vɔgle la zupile.

Noba yaga a foto ŋa poɔ ka dɔɔ de o nu a ti bilakibɔɔde kyɛ taa gane a su kparepelaa kyɛ seɛ kurisɔglaa ka bibirii mine zeŋ leɛ ba puori a kyaare a dɔɔ ka ba mine meŋ zeŋ taa gane.

Pɔgɔ la a gang a nyiree ɔ nyimɛ wɔje yaga zu a wɔjeri mene eeii bonziire ka mene meng eei bundɔri ka mene meng eei bɔnsɔglɔ kaa pare pare sugli taa.

Maaroŋ paati biiri ka noba yaga a bebe ka ba mine zeŋ kyɛ ka ba mine are ba eŋ la nuwoore ka kaŋ taa a kataweɛ foto a nyɔge a kyaare.

Bɛŋɛ ne mui, bɔɔdekyeene, gyɛnlee ba naŋ ŋma ŋma eŋ, a de taaleɛ, ane sɛvaare la ba pileti poɔ.

Polisirii yaga ka mine ti taa ba vɔgle la kpoglo kaa e sɔglɔ kyɛ su kaayasɔglɔ ka gaana filag a be daare poɔ ka ba zɛge zɛge a ba zusogɔ zaa.

Nuba yaga la ba mene tung tuɛ taa a su kaaya kaa ẽ sɔglo kparoo ne kuree kaa zaa e sɔglo ka kanga meng seɛ kuri zeɛ kye su kpare pelaa a taa sagri bunn peeraa ka kang meng arẽ a suli ɔ zu a taa kolee kye su kaaya zeeri.

Bibiiri banuu la kaa bie kaŋa taa nɔɔtere a e o nu poɔ a sege ka o do saa kaa o taaba na kaara ka teere yaga a be be ka kyɛnsere e garden ka teere be a garden poɔ

Doɔ la zeŋ a su kpar nu gmaara koo e sɔglaa ane kur gbɛwogre na e sɔglaa. A biŋ bentʃi ka boma yaga a pare a bentʃi zu. Ka soola meŋ paraa bentʃi zu

Noba yaga dɔba ane pɔgeba ka zonee be ba zusoga ka nensalba do be a zonee zuŋ ka teere yaga a bebe a zie ka ba su kparesɔglɔ yaga ka kaŋa su kparedɔre.

Noba yaga zeŋ ŋmaagyili taa ka bondirii be a ba sensoglesoga ka ba taa teɛ k,a e zeere ka kaŋ ba mine su kparesɔglɔ ka kaŋa meŋ su kparepelaa.

Téé die ka téé yaga a pare dakogi zu ka noba yaga a zeŋ ka pɔga kaŋa su kparre pelaa kyɛ eŋ niminyaan a yuo o noɔre ka kaŋa meŋ zeŋ dakogi zu kyɛ taa woɔ ko e zeɛ a pare o gbɛɛ zu kyɛ ka o eŋ niminyaan

Pɔgbilii yaga la ka ba tuo buma kye yere kukuleɛ ba seɛ la wujeri a kyene ka lɔɛ yaga a be a zie a lɔɔri kang eei dozong.

Dɔba ane pɔgeba ka kaŋ teɛŋ o nu a kyaare kɔmpeta naŋ biŋ ka foto be o poɔ ka kaŋa meŋ taa bone naŋ e dɔre o nu poɔ ka kaŋ meŋ naŋ su kparesɔglaa a ti a table kyɛ leɛ kaara a kɔmpeta.

Dɔbɔ ane pɔɔbɔ ka ba su kaayapeɛli a vɔgli zupilpeɛli kaa pɔɔbɔ meŋ su bonkalɛɛs zeere ane sɔglɔ a taa filag a teɛ kyaare sazu ka ba mine teɛ a ba nuuri kyaare a sazu.

Tii koɔro zie ka noba bata are ka kaŋ eŋ nɔɔte sɔglɔ a seɛ kuri sɔglaa kyɛ su kpare pelaa ka kaŋa meŋ eŋ su kpare pelaa kyɛ de o nu tuŋ o kɔkɔre a kaara sazu ka kaŋa meŋ are ka konpita biŋ o niŋe zu o niŋe poɔ ko kaara konpita.

Pɔge la zeŋ ka kuripooti biŋ o nimisogɔ ka boma dogle ka laa niŋ ka zeɛre suree a biŋ a lare a laa poɔ kyɛ k,o le zutalaa a yuo o noɔre ka ŋmane pare orɔba zu.

Bibiir yaga la zeŋ kuruu zu. Ka poempeɛle a biŋ ba niŋe sogɔ. Ka gbogti nɔŋmaa naŋ e sɔglaa a biŋ. Kaa biiri de ba nuur par ba gbɛɛ zuŋ.

Noba bayopoi la ka bayi are dendeŋ a zege ba nu ka a do saa kyɛ ka ba kyɛlee na zeŋ ka gbama biŋ ka sɛgre be a gbama poɔ.

Noba yaga ane lɔɛ yie be be ka polaa are ka nensaala enfuoni mare a poloo zu a lɔɛ mine eɛ lɔzeere ka mine meŋ e lɔsɔglɔ ka a nensaaleba mine kyɛnɛ ka ba mine meŋ are kataweɛ pulling.

Nuba yaga la kaa bie kang teeng ɔ nu kyaare a doɔ a doɔ yuo ɔ nɔɔri kye en nimikyaane ka buma yaga plete ne buma yaga a bing a ba ninge sugu.